Uyu umwayi we tsikhafu, umurundi we tsikhafu ama khwaya oba ali khuyila ukhwaya, ali khubira khu lukudo akari. Ah walilwanile ni bunyaasi, tsikhafu tsili mu munawoyu mu mubukali tsikhasi, tsisaani ifa shinyala shaba khuba nga ali khutsya khwayisa oba ali khutsya khunywesa kametsi ilutsi. Wabele nge'etikiya lusimbo sisi khulangile khuri iluungu iyewe iye khukhwayisa tsingafu. Tsingafu tsikhuyeta khuba nga tsirera kamabele...

Uh naboone basani babili babele nga bekhala musilima ela bisela bye angolobe uh ligulu lyabele nga liyusa lyokesele biseela bye angolobe sili bye kumutikhini taawe, kamafumbi kabeke nga karurakakho ela byokesele bubesemu ukhwokesa khuri inyanga yabele nga ikwa asi uh basani babili mutwela wabele nga alola i side ikindi ukundi alola i side iye bweni, babele nga bekhale asi we shisilima, bisaala bibili byabele nga bimikha ela bulumundu ali khukhwambasa khulwewe, isho shesi mbele nabone

Uyu uwesisani ari huroba tsi'ngeni hunyatsa, ari huroba tsi'ngeni hunyatsa era wa'mbile inyeni indwela hurambisa ingeli ye kumurobo, kumurobo uraho lihanye nga walereho lihanye wehisa mumetsi, nga wehisile mumetsi lihanye lili nga bilyo bye tsi'ngeni, so ingeni nga yamileyo eri huwamba lihanye ilye yaba nga yiyamba hu murobo, kumurobo kwaba nga kwiyamba hwakirusa mumetsi ela hwatsa hubanga hukirabisa nga bilyo mutsingo tsefe, ela umusaani uyu shesi ali nihuba nga ahahola, ari hulyaato era hunyatsa iye kametsi kamakali nabi